issippe ziiriyan eqida maccay attumara walaketidi uttida assatane etappe guye bagara zammana hanottan keexetida lo"iya adil"e ciishsha mera tiyetida keetaynne ya bagar qassi maata mala mitay aybay dees.

Qamman ambbaa giddon mottoreti maaraara asfalttiyara eqqaagaanne appe ya baggaara katta keettay de'yagan qammiddo gishshassi amppuulee mabbiraattiyagee eexxiidi de'iyga bessees

toophiya orthodokise woosa keetan macca naata attuma naatuura geletissiyo wode eta naa''a hagaa mala maayuwa mayzzidi yedoosona.

Yelaga na'ay ba payyatettaassi giidi meedaa gelidi kuwaassiya tohuwagaa kaa'idi diishin denddidaagenne I qa maayido maayoykka shuraabee biccaa.

Haree ogiyaara baagaa caanan caanettidi haa yiyaageenne ha bagga gaxaara qassi issi naa''u naati ogiyaara hemettiyaageti guyeerakka qassi bajaajee yiyaagee beettees.

heezzu asati issippe eqqidi kaattay lo"iyaagee shooqqan mokkaagaa xeellidi de"oosona. etappe qassi issoy kushiyaan karetta cadaa oyqqi uttiis.

Gaaye ba eqqara asay sarbbanassi giigidi uttidaaga miyyiyaan uttidi sarbbanassikka qassi shidhdha oydde meretidaage yabaggan habaggan na"ay diyaagaeppe hini baggara qassi aybbakko na"iya sa'an wodhdha uttaasu.

Bolla baggaara maata meeray maaluwaan qassi salo meeray dugeera qassi zo'oynne appe heezzaappe gidduwaan geelidi uttida adil"e ciishsha meeray beettees. akka boottaabaa bolli muleera hinniden haanada giiga uttaasu.

Dumma dumma iqayi qonccooroyi, beexxee, misimaare kerttaa kariya gorddiyoge sharan laaletti uttidaageenne qassi a miyyiyara baribaassuwa wottida bitanee eqqaagee beettes.

oyddu toophiya orttodokisse woossa keetta kaaletiyaa qeesetuppe ya bagga gaxxaara uttaage issi karetta maayuwaa maayida ba na'aa kiyuwan iddimmi uttiis.

Issi jagiira keettiya ya baggaaranne, ippe qa eremen maatay mokkaageenne, qassikka dorssati maaraara loosso ogiyara hemettiyageeti beettoosona.

Wolaytta keettiya keexxetta uttidaaronne I karen zin"ida maraa.

Daamota woyde alaanaa zoreta keetta oydantto yuusho koyro tammanne issininttoo oosso layttaa giya xuufee daamoota alaanaassi kiyidaagaa qassi nuna bessiyoogaa.

Sabanchchati issippe maarara dirssa bolli eepudiyaa maayyidi shashshiyaa maccageeti qaccin attumageetikka qa etaara issippe eqqidi yeexxanassi biyaageeti beettoosona.

Naa''u burccukkuwan issi mala ushshay agidonkka A uyiyo mittiya gelidoogee oydee lo''idi giigaagaa bolli de'iyagaa. He ushaykka qassi maata malanne adil''e ciishsha mala walaketti uttiis.

Ambbappe duge baggaara gangdan keexxetida keeettati qorqqoro xallan keexxetaageene zo'o xalla biittay qassi a miyiyankka maatay mokkaagee qassi shiiqidi beettees.

heezzu unkkoti uttida yelenjjeloti bootta iqqaa bolli diyaageeti issoy issoy mara mara banttaa miyyiyaan yelidaaggeeti lo"idi daayyidi narkkaki uttidaageeta

Oyddu qiibara naati heezzati qiiba dari ekkiyagetine issi ubba qiibarera huuphiya banttaga daddisidi naa'atti duungguzza maayidi issiniyo maaliyan essidi salo meraaranne karettaara aybay waaleheti uttoro maayaro essidi ha baggaara qa qeeriniyaka eqqin beetosona.

Daro asati maccay attumay issippe shiiqqidi aybba oddokko banttawu oddettiyagaa loyttidi bantta wozanaa immidi ezzggoosona.

Maata mera maayida lo"iyaa dereti uttidaagan mittay mokidinne iray bukkidooge biittay say dalqqidalqqidi kattay ubbabay iittay lo"iyaaga be'aydda de'ays.

Abashaa resttoranttiya giya xuufiyanne yan diyabay shiiqidi oydiya bollan uttidaagaa bessees.

Yelagiyaa karetta oyddiyaan uttada ba kushiyaa issuwa issuwaa bolli wottada issi kushiyaan qassi biiriyaa oyqqada ba doonan qalamiya bicca tiyada huuphiyaa baaga duge zaara yedadda uttidaaro.

keedida gakidi lo"iyaa abikaadose oyddusan diyaaganne appe guyye baggarakka darosan gakkidaage suure gakkibeenaagekka diyaaga miyiyyan issi maccara zokuwan kushiyaa wottada eqqaronne ippe guyye baggarakka daro asay eqqaage bettees

Naa"u boorati waaxettidi kaduwaan qambbaran gelidi goshshaa bolli hemettiidinne eti diyaagetupe ya baggara qassi manggo mittakonne aybakonne de'iyaagadoy beettees.

Lo''iya giigi uttida ogiyaara makiinati maaraara yiyageetanne etan sintta baggaara karetta maayuwaa maayida asati eqqaageeta, guyyeegan qassi dumma dungguzaa maayaageeta, appe guyyeegankka qassi boottaa maayaageeti maaraara qassi makiinay guyyeera dees.

Boota sharaa bolli naatira wottada bawu hini baggara uttoga igee geede betishin, qassi tuukiyaka qiba beasayda hagan uttasu.

zammana wodiyaa keettay keexxetidi diyaagee beettidi diyaaga bolli dumma dumma oosoy oosetidde des.

Daro asati issippe Mittaa puutiyaa oyqqidi eqidaagetanne etappe qassi guyye baggara issi wogga makinay zo'o qalame tiyetooge eqagee beettes.

Caammay dumma dumma meran baggay boottay, baggay karettay qassikka, hegaadan hegaadankka dumma dumma meray shiiqqidaagee salo mera malatiya sharaa bollan qolettidi miccettidi bayzzettanawu giigidaagee beettees.

Issi deskkiyaa biciyanne issi deskkiya zo"anawu biida bicappene dummatiyaaranne ichchashu salo mera malatiya uttiyo dukka oydetinne merettidaageti issippe shiiqidi issi keetta karen diyageta.

Karettaaranne boottaara walahetta uttida caccare do'iya sinttawu bayidda guyye simmara xeellayidda diyaaro.

Issi daama na'ay kushiya baagaa naa"aa oyddiya bolli wottidi adil"ee ciishsha mala kootiya maayidi garssaara bootta shuraabiya maayidi oyddiyan uttidaagaanne appe ha baggaara yettaa yexxanaassi maadiya iqaa oyqqidi karetta shuraabiya maayidi eqqida na'a.

wolaytta dichcha toho kuwassiya citta malatay bettessi abolanikka kuwassiya misile, holiya giya xuuphe xafetidi beettessi.

Qeeri bashee kaqoy diyooge wogga bashee qassi kaqoy baynnaage hiillay medhdhido coocee heganne hegaa malatiyaabay ubbay maaraara doorettidi uttiis.

Ogiyapoe ya baggaara issi suyqqee qoriqoruwappe keexettidinne salo meraa tiyetti uttiis. Ankka qassi muuzee ka"idaagee lo"idi uttaagee beettees.A sinttaara issi na'ay biiddi dees. Guyyerakka qassi issinniya na'aa ba"ada baydda dawusu.

hiiliya medhdhido lo"iyaa dumma dumma coocceti doossona appe ya baggara qassi bashshekka bettees hina baggarakka qassi aybbakkoka bettees hagee ubbaykka hiila miishsha

yelaga na'iya issiniyaa baagaa huuphiyaa yeddaagada; issi boottan salo meran xuufe de"iyo banddiraa ba zokkuwaara zaara essa oyqqada kushiyan baagan sagaayuwa gelissada eqaasu.

Ussuppun bootta sineeti meecetid lo"idi irkkabootiya bolli diyaageeta

Issi na'iya bullukkuwa maayada ba huuphphiya birsha dugge yeddada cenggurssa xooqqu oottiyga ba doonaakko shiishsha oyqqada hankko ba ssinttan uttidaarippe shaattiya ekkada be'aydda daawusu.

issi daama bitanee buuchchaiy ka au puulo miichchidoogee bica koppiya wottidi bootta iskkaribiyaa ba qooriyan xaaxiidi haasayaa haasayidi dees

kawwo oosso keettani oosanchay oossanchay ootiyo sohuanne ikka utiyo oydiyaa.

issi azinaa gelanawu biya macca na'iya beeluwaa maayada, ciishshaa ba sintan wotada qassi huuphiyan baagankka aybakko loiyaaba wotada ba muuzetta guye xeelaydda de'awusu.

zo'o ordde shunkkurutte sharan qoolettidi zal"ee keettan diyaagenne appe yabaggara dumma dumma iqqay a magaziyaan diyaage beettees.

lo"iya yelaga macca naati issippe usuppunati uttidi bantta huuphiyaa duge yeddidi kushiyaa bantta agaa pude bessiiddinne qassi baggay kushiyaa xaaxi uttikkokka ufayttiiddi doosona.

qayisiriya unkkoy sharaa bolli shiiqi doorettidi kumi uttidaagaa hagee zal'anchchay basoo zal'anawu goshshanchchaappe ehiidoogaa gidiyogaadan erettes.

Daro asaay guuye baggara eqqidaga sinttan qassi irzzizoti uttida qiba asaati dorssa wodoruwaara wodoruwaara ba kushiyan oyqqidi eqqagetta.

Poliseti woykko heeran danoy aybay kiyikko gakkiyaageeti issippe ogiyaa kaamiyaagan eqqidi aiba oosokko oottoosona. etappe guyye baggaalakka qassi puulatti uttida keettay baa.

Timaatimmiya killuwa santtanne zambbilliya oyqqidda mishiretti giya zal'ee zal'ettiyooga beesosonna.

Wora giddon qeleshoy mittaa bolli

Wolaytta televiizhiiniya gaanne a malaataa, qassikka eti issi bitaniya oychchishin.

zammana hanottan keexxetidsa gophphiya bolla miizzati maarara gelidi an maarara miyoobay etassi sinttan wodhdhiyoosa bessidi banttaw qashshetidi eqqaageeta.

issi puulatti uttida owlqqaama hoteeliyan daro asay miidi diyaagaanne eti diyo heeraykka lo''i uttidaagaa qassi asi pude baggaykka dumma dummaban giigidi uttiis

naa'u attuma asati issippe issi yelagaynne issi ape qiibaa gasti etaagaa aaway issippe uttidi haasayaa haasayidi diyaageeta ei qassi bootta maayuqanne etaagaa bolli bolli danguzay diyoogaa maayidosona. guye bagaarakka mitay aybay dees.

Heezu asati naa'u attumaageenne issi macaara etappe yabaga gaxaara uttidi dawutaraa oyqqi uttidosona. hegaappe qassi guye bagaara zo'o magaarajjay mulesaa maayidinne toophiya bandiray mulesaa maayi utiis.

Boottaynne karettay naa"ay issippe wolaytta wogaa besiya hadiya dungguzza maayidi issoy wolaytta gidaage koppiyaakka dunguzzaara diyagaa wottin hankkoykka naa"ay issippe mantaaxxiritiya wottidi eqqaageeta.

Ussuppun iqaara kumi uttida garsay ayo addil'e ciisha malatiyonne bolla qum'oy bulla gidido iqay uttidage hagee macca naati bantta huuphiya meeccanasi maaddiyaga.

Issi mishiriyaa uttada apikaadosiyaa tokkiyaaronne bitanee qassi miyiyaara uttidi ollaa bookkees. hini baggaarakka haranniyaa qassi uttada aybakonne akka baagaa tokkawus.

oyddu ashanguluteti maarara dumma dumma merrani giigida suriyaa gixxidi eqidossona hegekka sure macca naatusi wode ehidogaa.

dumma dumma merani giigida caamay bayzanassi giyani bayzzanawu mici wottidoge beetesi.

wolaytta dichchaa amuwaa giya xuufee pude baggaara amaarattuwan duge baggaara qassi inggiliizattuwan maaliyan wolayttattuwan xaafettaagaanne ikka qarssi irzzotidi giigida lo"iyaagaa giddon beettees

Issi geela'o na'eranne issi wodalla na'ara na'ay wolaytta dichcha maayuwaa bessiyaa cariqqe i bolli kamettido kaame bollara zemppidi eqqi uttidosona.

adil'e ciisha meraa tiyetida maxaafaa bolan wolayttattuwa luxiyo maxaafaa usuppuntta kifiliya giyaa xifatee betees.

paranjja lelehe ba turra gidoppe ha kiyidi de"iyage zoldotidi ordanayo haniyage qassi appe garssara maattati beettosona.

dumma dumma kattaa qommuwaa: pilaa, uncca, oyttaa, ashshuwaa heganne hegaa malatiyaageta

Wolaytta sooddo ambbay lo'iddinne puulattidi diyagee dumma dumma zaammaana keettati an keexxettaagettinne mittay maatay lo'iyaba ubbabay anidiyaagee beettiidi deiyaga.

naa"u wodallappe aaxxida qiiba gastti ekkiyaageeti uddula mitta oyqqidi issi uddulan banggan garssi qolidi cadiide diishin eta miyiyyan issi maccara shaashshiyaa aybba qaccada eta xeelawus.

zammana hanotan keexxetida keettay a bollankka qassi naa"u keettay pude bollaw gujjetidi keexxetooge dirssa giddon diyaaganne appe ha baggara luxetta keetta biyaa naati bantta dawutara oyqqidi biyaageta.

disttee, birata coocee, qassikka kasaliyaa eettiyoogee, harabaykka qassi dumma dumma iqay maaraara doorettidinne giigidi bayzettanaassi zal"e keettan diyaagaa.

Naa"u asati issoy boottaa maayidi issoykka qassi boottaa bolli adl"e ciishsha meray de'iyooga maayyidi ba kushiyaan adl"e ciishsha meray de'iyooga oyqqidi eqqiis.

issi karetta bitanee ba doonan maskiyaa wottidaagee deeshiyo hanggissidi xeellishin ha baggaara qassi issi bitaneekka aagaadan maksiyaa wottaagee haattaa heezzu litiriyaara oyqqidi uttiis

aawaara aayeera bantta keettaa baranddan eqqidi na7aa qassi banttappe gidduwan essidosona. aayyiyaa qassi adiil77e ciishsha mala shaashiyaa qacca uttaasu. eta keettaykka qassi beettees.

yekagati issippe shiiqidi banttaw ufayttaanw biidaageeti Ajjoora sossuwaa mattan issippe issoy issuwaaara banttana bessidenne ufayttidi beettoosona; qassi issi attuma nay haakko shiiqidi bades.

dumma dumma hiillaa iqati masqqeleetee jabanay taaroy keree xuggaynne hegaa hegaa malati haageeti shiiqi uttaageeta

Woonago yunbburshiyaa giya xuufe irzzotidi xaxxeetagaanne A giddon maraqqettida luxidda naati wottiyo qophe diyaaga qassi duge baggarakka adl"e ciishsha malatiyaabay beettees.

Issi lo'iya zamaana keettay a bollan masaqqale de'iyooge i woosa keetta gidiyooga erisees. qassi ha baggaara sinttara issi maraara xiida dirssay hara baggara qassi lo''iya ababbay tokketi uttidigoogekka beettees.

4u ashanguluute maaraara eqqidi suuqqiyan bayzzanassi wottiddo maayuwa maayidi uttidaagaanne a miyiyani qassi hini guye baggaara biccabaara maabe giya xuufee xaafettidaageekka beettees.

Puulati giigidi diyaa ambba bollan dumma dumma qeeri kaameti bajaje qeeri kaameti hemetiyaagetanne ha baggara sinttara qassi asay hemettiyaage beettees.

Goshshay, zal"e, timirttenne heganne hega malatiyaageeti Toophiyaan daro asaa maadiyaageeta; gidikkokkaa hagee nuunabessidi diyooge goshsha; goshshankka badala carshsha beessees; carshshay diccidi gakkidi maadana diyooga odes.

nu kawoy dottoree Aabi ba ayfiyan manaxxiriyaa wottidi Wolaytta wogaa bessiyaa dungguzza maayidi appe miyyiyaara issuwaa ekkidi haakko simmi hemettidi yiidi de'ees.

Lo'iidi puulattidi keexettida uttida keettaa giddon lo"iyaa puulattidi giigida dumma dumma oydeenne asay uttanaassi giigidi pitettidi uttidagaa hegaan asay yiidi tukkiyaa kattaa aybaa maanassi lo'i uttidagaa.

daro cimma assati issipe bagay mittaa oyqidi bagayi mahiyaa calaa maayidi bantta biittaa wogaa bessidi doosona.

Qorqqoruwaappe keexxettida keettay ha bagga gaxxaara diyagaanne a sinttan diya ogiyaara issi bicca shuraabiya mayida na'ay hettidi yaa biiyaagekka beettees. Ha baggaara qassi wuribeenna keexettiidi diya zammana keetta.

Maata meray sa'a maayyidaagenne a giddon eqqi eqqi uttida mittay qassi boottabay aybbakko le'e le'e pude eqqidaage ubbaykka lo'iddi hega gidduwa away gelennadan teqqidi uttiis.

wolqaama aaho goshshan badalaa carshshay caaridaageenne iray bukidaagan dalqi dalqqiyaage appe hinii haahuwan iray bukkiyagee tawu beetiidi dees.

Adil'ee ciishsha meera muleera maayida na'aasi zokkuwan shurabiyassi laappun quxure diyogene appe ya baggara zoo shurabiya maayidi karetta qonxxa gixxida na'aay de'ees. Ha baggara qassi issi zoo shurabiyane karetta qonxxa giixidagene naa'u boota maayage betosona.

Geela'o issi macca na'eeranne issi wodalla na'aara naa'ay Toophphiya banddiraa ha nuna bessiidi banttawu Ajjooraa soossuwappe ha baggaara eqqidosona.

maaxe santtay gaden harummettidi direttidinne appeya baggaara qassi gaasheekka mokkaagee beettees qassi ha santtay narkkinarkkidi aattidi uttiis.

Shuraabee bayzzanaassi giyaa kessidi kaqqoogee ikka qassi bootta mera gidagee appe hara miyiyaara daro shuraabeti de'iyoogee beettees.

heezzu lo77iya yeelaga macca naati bantta huuphiyaa duge yeddidi heezzay ziiriyan eqqidi miicciiddi beettoosona. etikka qassi bullukkuwaa wolayttaagaa maayidi naa77ati issinniyaa qassi habashaa maayada eqqasu.

ushshachcha bagga gaxara naa"u asaati giduwan qassi issi biitanene issi naa'ay hokidi uttageti qa haddirssa bagga gaxaraka naa'u asaati aybako sa'appe koyiyagetine miitta bollape aybako maxxi maxxi ekkiyageti betosona.

karetta soofay a bollan tiraase wodhdhidooge uttidaagaanne a sinttan lo"idi merettida deskkee diyaga a bollankka qassi ababay uttis. sa'ayikka qassi boottabaara lo"idi keexetti uttidokeettaa.

Issi yelagay dumma dumma puulatti uttidabatu giddon eqqidi qassi ba kushiyan sagaayuwaakka saati yara woottidi qassi bootta caamaakka oottidi karetta qonxxaa giixxidinne yabaggi guyyekko xeellidi eqqiis.

heezzu magarajjay issoy ya bagga gaxaara qassi issoy ha bagga gaxaara eqqidaagee keettaa poo'ooy yaanne haa geliyaaga teqoosona.

Uruzze disttiyaa kummidi ka"i uttidaagaa issi nay daabuwaa ba sayniyaan wottissidi appe hiniraa boota shurabiyaa maayyida biyaaniyaan cilppa oyqqidi eqqida bitaaniyaan ba saynniyaan qolisside diyaaga.

santtay ashuwaara walaketti uttidaagga gidon mankkay eqqidaagee shatiyan qolleti giigi uttidaagee bootta sayniyan wodhi uttidaagee a miyoyan qassi oyttay ka'idaage ya bagaara ha bagaara wodhi uttidaagee beetees.

Gaashshee gakkidi dicciidi diyaaganne a gidoppe sharapaa maxiidi diyaa asata etappe issoy bootta shuraabiyaa karetta suriyaa gixxiis. hinkotikka hokki hokkidi maxiidi de'oosona.

Qobboy sharan qolettidi baggai wuriri poqettaageenne baggai qassi qiibaa poqettaagee beettees ikka qassi zo'o meraa bolli qoletti uttiis. ha giddon qassi asa kusheikka geli uttiis.

tophphiyaa qaale hiwoote woosa keettai soodo ambban beettiyaagee qassi ikka ganddabba wombbaa giya woosa keettaa erissiya wogga xuufee beettidi dees.

issi yelaga maccana iya woikko geela iya pude saluwaa xeellada ba doonaa hanggada hajjooraa soossuwaappe ha baggaara eqqaasu qassi ippe qiyi baaya baggaara issi mittai lo77iyaagee mokki uttiis

Bootta iqaara, zo"o iqaara, karetta iqaaranne hegaanne hegaa malatiya dumma dumma malkkiyan dumma dummabaappe oosettida asay baaga meraa malkkiya lo"anaassi tiyettidi kiyiyo iqati giigi uttidaageeta.

zo'o kaamee gidoppe haa kiyidi kushiyaa baagaa dentida bessiyaa bitaneenne, qassi ippe ya bageeraa eqqida bootta kaamiya qassi iyo maskoote dooyetiddo guutta kaamiya naa'ay beetawusu.

Issi naa'iya bagga zoko bagga hako zarada huuphphiya duuge yedada sintta baggara lo'idi puulati uttida ababay dooretti uttidaga xeelayda deawusu. Akka qassi boota habasha maaliyan karettay de'iyoga maaya uttasu.

giyan daro asay eqqaagaa giddon issi na'ay bitaniyaa utissidi ba keettaa zo'o sharaaninne bootta sharan giigissidi bitaniyaa away meenna mala giidi a utissidi a huuphiyaa qanxxees

Kokkay maaliyan qoletidi yechchan bollan de'iyaga bolli qassi miyaara miyaara boyyee gujettidi uttidage de'iyagane a giddon maanasi eqqida mankke beetees.

hosppun asati sinttaara oyiddati uttin guyyeera qassi oyiddati eqqin sinttan diyageetuppe heezzu maccaagetinne issi attuma aaway issinno qoommin qa guyyeerakka oyiddati eqqidaageeti beettoosona.

zamaana puulati uttido keetaa giddon ayoo sa'aykka lo'idi giigidaaganne kaaraykka lo'id uttidaagaanne merettida dumma dumma oydeti diyaageeta.

Toopphiyaa orttodookise woosa keettaa ammaniya asati lo"iya ambban issiippe yexxiiddinne ufaittiiddi ubbai boottaa maayidi haayoosona qassi eta xeelliya asai etaagaa gidennaageekka miyyiyaara bees.

bilanddoy, oyittay, donoy, boyye, bambbare, a qassi ekki maanaassi mankke ubbabay shiiqidi samppa bolli nu maanawu giigaaga.

kushe gaaree issoy issuwa matan maaraara diyaagaanne pooliya maabraatiyaga.

uttidaagaani a miyiyan de'iya mitay pude diccidaagee afkaadoosiyaagee appe guye bagaara qassi pullatidi keexetti zamaana keettay shiiqi uttidaagee beetees.

issi geela'iya borssaa ba zokkuwan ba'ada adil"e ciishsha mala banddiraa oyqqada bawukka adil"e ciishsha mala shuraabiyaa maayada suriya gixxada issi shara caammaa wottada ba huuphiyankka qophiyaa wottada gediya baagaa pude yaata zaarara eqqaasu.

Baltteetati issippe uttidi samppan ekki ekkidi dooreti uttida kattaappe a punniidinne qassi appee buuraa aybaa maxiidi diyageetanne qeeri naati etaagee etaara diyaaga.

Lo''idi zammana keexxettaa keexxettida keettan dumma dumma lo''iyaa iqqati shiiqaageta.

Issi atumma na'ay baappe guyye baggaara Toophiya banddiraa oykkidi ba qooriyaan wolaytta dungguza xaaxidi eqqiis.

Dumma dumma so miishshaata ixaanaa cuyayiyo miishshaa shidhdhaa hegaanne hegaa malatiyageeta.

kutto marati issippe ubbay baggay mitaa bolli bagay sa'aara hemettiyaagetanne eta giddon zo'anaani ekkiyaga bolay assi qum'oy karetta gididdo iqaara aybbakko diyaagee beetees.

Chiginne mokkidaaga giddon heezzu asati eqqidi haattaa ushshiidinne a giddon eqqidi yaa haa xeelliddi diyagetanne etappe guyye baggaara mittay mokkidaage aybay heeraa kuwayi uttidaaga.

Xoossaa haggaazanchchayi geeshsha maxaafaa oyqqidi eefuudiya maayi uttis.

Piroofeseree taakele taadessee ha'i peresenttiyaappe kasettidi uttidi hagaa wolaytta sooddo yunburesittiyaa kaalettiyaa wolaqqaama asa.

shaafan wontti maatta guuran awai ki''iidi diyaagee beettees qassi hegaappe ya baggaaraka qa dereekka dees ha baggaara kaqa issi qiiba dereed dees yaanidaagee beettees

Issi shuchchay guyera eqqaaga bolli wogga na'ay ordde suriyaa bootta gixiddi ba kushshiyaa issuwaa issuwa bolli xaaxiddi anni zemppiddi eqqis. Qassi guyee baggara lo'iddi maatay aybay mokki uttis.

Goofa biittan gakkida danuwaan asay ubbay deree shiiqidi asay hayqqidagaa miizzay hayqqidagaa keettay laalettaagaa ubbabaa urqqaa gidoppe maxi maxi kessiyaagaa.

Wonjjalay issi biittaa woykko kataman ixxiis giikko woykko heeran ayban kiyenna mala giidi nanggissiya bitaniya polisiya giyogaa hankkooti yiidi aybakko A oychchiiddi diishin...

Zal'ee tophphe darajjan daro asaa maaddidanne daro asaa xekkaa kessida bonchchida ooso. Ayissi giikko I darotoo oosettiyoyikka asaa daafuraara gidiyo gishshawu asay qassi xoossaa qaalayikka daafuraara ma giirooba gidiyo gishshaassi nu daafuriri miyogaa gidikkokka zal'iyan daruwa maadettos.

Saaneti issoy issuwa bolli meeccettidi doorettidi uttaageeta.

Naa"u asati boottaa mayaageenne karettaa mayaagee daro asaa utissidi oduwa aattoosona.

ichchashshu naati issippe heezzu attumaagetinne naa"u maccaageti diyaagetuppe issi maccaara banddiraa oyqqin issi maccaara hokkada miiccayda diishshin hankkoy qassi attumageekka karettay issoy diyaagee miiccees.

Issi macca na'iya zo'onne karetta pooxaa mayada "wolayitta boos" giya xuufiya miyyiyan ajjoora soossuwa haattay duge bollaara goggiyagaa miyyiyan eqqaasu.

Zammaana maayuwa bayizziyo keettaa.

ingglizattuwan toophiisi giya maxaafaanne ani de'iya si'ilee beettiyoy heezzu macca naatanne naa'u attuma naati utaageetanne issi macca na'iya nabbabiyaro.

Salon malatiya meraa mayzzido xarapheezzaa bantta sinttan wottidi haattaa qassi haylanddiyara bantta sinttan wottida he sinttaara diya asatanne guyyeera qassi etappe daro asati issippe shiiqidi ayba seera odokkonne siyishin.

Issi wotaadaraynne aara hara yelagatikka issippe shiiqidi wotaadaray oottoogaadan bantta kushiya huuphiya bollan wottidi issippe maarara eqqidosona.

Lo"iya keettay diyagaanne appe kare baggarakka qassi dumma dumma hanotan lo"idi giigida mittati naa"ati de"iyosan diyaageeta. Assi keettaassi pude geliyoosaa xeeran wolaytta gutaraa giya xuufe diyo keettaa.

Haattaa ichchashu litire jarkkaaniyan duuqqiya na'iya diishin i miyyoyara kushiya meecettiyaro.

issi aaway ba booraassi kaciyaara wodoruwaa oyqqidi haa kessees he booraykka qassi hayttan bicay aybbakko geli uttiis ikka muleerakka karetta issi bitanee qassi a xeelliidi dees guyyeera oyqqi oyqqidii

Maccaasiya ba ammano keettaa tophphiya ortodoogisiya gelada yaappe Yan baalay diyagaa bonchchadanne ufayittada ba kushiyan borssaa oyikkada naxalaa mayada, bootta habashaa qassi assi macarasha heeraara maata meray diyogaa mayada lo'a uttaasu.

Issi yelagiya doonaa baaga bica qalamiyan tiyada miyiyakko xeelaydda qassi kootiyakka zo"uwa maayada garssa baggaara issi shuraabekkone qamisekko maayaada dawutara oyqqa uttidaaro.

Wolaytta boynay bootta sharan qolettidi madaban madaban baagan bayzzanaassi giigidi uttidaagee diyagaanne a miyyiyara qassi biittay diyagee aybay beettees.

Oyidiya medhdhiyosan xawulaappe giigissido oyidee issoy zo'o qalamiya tiyettidaageenne a miyiyan qassi hara oyideekka zo'o qalamiyan tiyettaagaadoy hinkko uttiyogaara giigi uttis.

Boottaa Kaamiya lo'iya ogiyara ha pude yiiyaaronne ippe sinttaa bagaara mottoriya laagiya na'ay mottoriyan dees, qassikka guyye baggaara issi na'iya gurdiya gixxara pesttaaliyara bawu efiyobaa ekkada baydda daawusu.

Wogga doonay de"iyo awu qooriyankka zo"o malay de"iyo qassi muleerakka harasay karexxi uttido wogga kafoy issi awa bazzuwankko eqqiis.

Aaway wotaaddaraa maayuwa maayidi ha bagga gaxaara eqqidaagaanne a miyyiyan diya shuchchaa bolli yelaga na'ayi qassi eqqidaagaa. Etappe baggaara deree guyye simmidi diyagaappe bollaara haattayi duge goggiyagee beettes.

shuchchan direttida dirssaa giddon qassiya giddon manggoy aybay mokkaageenne keetta ekka guyye baggaara de'es hegaappe ha baggaara wogga xuufee taapeellay diyaagee qassi bodditte ambbaa zoreta keettaa yaagees

Wolayttattuwa luxettiyo maxaafa oyddantto kifiliyaga giya xuufee deiyo sallo mera maxaafasi puddera dalgga manttiya tohossagga bessiya banddiraynne ha bagga gaxxaara Toophphiya banddira dees, dumma dumma doonaa timirttiya malattati doossona.

Issi yelagay karetta suriya gixxidi caammaakka boottaa wottidi toophphiya banddiraa baagan qooriyara haa zaari xaaxidi karetta koppiyiya guyye zaaridi wottidi qassi hagaa maatay lo''iyagaa giddon eqqiis.

Heezzati maaraara issi maccaaranne naa"u attumaageti etappe mahaalliyan bantta giddon macaro essidi macaara huuphiya duge yedada lo'iyaa na'iyanne atuma na'ay qassi issoy ba kushiya xaaxxi issoy qassi ya bagga gaxaara kushiya duge kiisiyan gelsidi eqqiis.

Hagee misilee nuna bessiyogeeti hageeti laggeta. Eti ushshaa lo'iyagaa juuse malatiyabata aybaa uyiiddi diishiina ushshayi darotoo asayi saamettidi ayi hanidi uyiyogaa gidishin hageeti qassi ubba banttanA lo'in issippe shiiqidi uayttiiddi uyiiddi de'oosona.

dumma dumma upuuppay ubbay issippe qashettidi baggay boottay baggay zo'anau biidaageenne qassi adil"e ciishsha malatanaani ekkiyaagee dees. appe ha baggaara qassi birateeppe oosettida oidiyakka eqqaasu.

Dumma dumma alkkoolee a giddon de'iyo ushshaa qommoti maaraara Issoyi qantta issoyi adussa yaanidi iqaa bolli ziiriyan sure giigidi uttis.

Meettaa biiraa giyagee ba bollan diyo xuufe labbaxetti uttido karetta xaaramuse issi bulla oydiya bollaanakkonne ayba bollanakko uttidaage beettees.

Naa''u boottati issi attuma boottaynne issi maccaara naa''ay issippe bantta kootiya kessi kessi kushiyan oyqqidi suriya naa"aykka gixxidi eqqidosona.

Daro asati maaraara issoy issuwara ziiriyan biyaageeti sharafaa yedhidi hemettishin etappe ha baggaara qassi uuttaa haaxay mokkiidi diyagee harumetidi gigi uttaageenne ya baggaara qassi lo'i uttida gadee beettees.

zo7anawu biida ufupai daroi a giddon abbabai ababai qashe toogee issi iita lo77iya bootta meran tiyettida keettaa giddon de7es qassi assi godaikka suure lo77iya zammana hanatan giigi uttiis

Zamaana lo'iya keettaa hagaa giddon sa'aykka pooliyaagee gigi uttidaagaanne an uttiyo oydee diyagaa ha so geliyo kareekka heregaara merettidaagee lo"ees.

baata mala iqaara issi aybakko asi bawu tiyettin maaddiya shamppuwaa giyoogee uttiis ikka naa''a gidi uttiis appeeka ya baggaara dumma dumma iqay kumi uttiis

so keettay lo77idi uttaagaanne a giddon qassi merettida parnnicheree oosettaageekka beettees. hegaappe guyye baggaarakka qassi korinttee pudeera dugenne miyiyaara ubbasaarakka poo77iddi de7ees.

Issi attuma na'ayinne naa"u macca naati issinniya ubba durayidda diyaara yooyoo gifaataa giya wolaytta tsuufiya bessayidda hashshu gattes gaydda durishin

Uppupay ya bagga gaxxaranne ha bagga gaxxaara mahaliyan mahaliyan biccay gelidi xuufe qassi etappe gidduwan issi na'a giyaage Ingilizattuwan xaafetidaagaara giigi uttidaaga.

Asa malatidi giigida ashangguluutiyaa asay maayiyo maayuwaa zo'anawu biidaagaaranne boottaara caccari uttidaagaa mayzzidi giyan suuqe keettan a bayzziyoosan essoogee beettes.

Issi gasttanawu biida bitane ba gadiyan eqqidi zo"o kootiya maayidi bulla suriyakka gixxidi qassi matsiriya baagaa huuphphiya matan wottidi eqqiis.

Lo'iya ambbay diyonne. zammaana keettay keexettiiddi de'iyo issi maata mala malkkiyan giigidi biittay say lo'iiddi diyo qassi dumma dumma ya baggaara ha baggaara de'iya keexettiyuttidaagaa.

Mitta giddon diretti uttida adl"e ciishsha mala meray tiyyetido saaxine giddon diyaaganne a giddon mokkida maataykka diyaaga.

Benzziliya duuqqiyoosan heezzu qeeri kaame eqqi uttidaage beettees. Issi na'iyakka bollaara bootta maayuwa. maayada hemettayda dawus qassikka dembbattiyasay beettes.

Gifaataa yetaa giya xuufiyanne issi cimma aawanee naa"u yelagata.

Puulattidi lo'i uttida ciishshay garssaara diyagee deskkiya matan diyagaanne qassi A miyyiyara maata malabay sa'an mokkidi lo'idi uttidaagee puulatti uttidaagee beettees.

Naa"u karaabiya issi kaqoy diyogaanne kaqoy baynnaagaa.

Issi yelagiya maccaara aspalttiya bolli eqada, caamma zo"uwa wottada, shaashiyakka zo"uwa ba huuphiyan qachchada. Huuphiya baagaa birshsha duge yeddada, qassi zambeelliya oyiqq. adanne salo merayinne boottay bandiray toophiyaaga malatiyaageekka walakettido habashaa maaya uttidaaro.

yelaga qaaree oyidiya bolli diyaagaa qaaree daaxxin oyittaara, unccaara, donuwaara, ashuwaara dumma dummabaara maanaassi maaddiya iita lo'iyabanne doonaa poogettidi nuna kattaa miziyaaba.

wolaytta bullukuwa maayida geela'o woykko macca nati issoy issuwara duranaakkone issippe shiiqi shiiqi uitageeta.

Jarkkane dummay dummay maata mala, addli"e ciishsha malay, xaaramusse, salo mala magijjay, heganne hegaa malatiyaabay sa'aan wodhdhidi ubbay issippe diyaaga.

Issi daama bitanee koppiyyiya bullaa wottidi kootiyakka bullaa maayidi garssaara shamiziya boottaa maayidi ba sinttan cenggurssaa xoqqu oottiyagaa wottidi eqqis.

daama yelaga na'ay baa huuphiya dichidi wolaytta dichha shuraabiya maayidi kushiyankka boottaa xaaxidi ufayttiidi ba kushiya pude saaluwakko dentidi doonaa hangi uttidaagaa.

Dumma dumma mittay mokkidi heeraa irxxissi uttidaagaanne A miyyiyara qassi Korinttiya shubayi karettay yaanne haanne bi uttidaagee beettees. Manggoykka qassi mokki uttiis.

Bolla baggaara boottaa meray tiyettidagene garssa baggaay qassi maataa meray tiyetage beettees. Bolla baggaara de'iyaa boottaa meray itiyo telekom giya xuufe xaafettiis. Garssagan qassibiranu katta keettaa giyaa xuufekaa xaafettiis.

Bootta habasha maayida lo"iya yelagati maarara eqqidi away kiyidaagan xurumbbaa pude zaari zaaridi essidinne ya guuyye baggaara bantta biddiya asaakka xeellennan lo"iyaba oottiddi diishin.

Wolaytta sodo maremiyaa qashsho keetta karenni issi suriyaa gixariranne gurddiyaa gixarira pesttalliya oyqidi asa sinttara haa yiishshin etta bolli kaameray denttidi diyaaga.

Ooratta wodee ehiido maayuwa maayida na'iyo.

Poliseti issippe shiiqidi aybba odokko etaw odettiyaaga siyyidi banttaw maaddiyaa qopakka xaafi xaafi bantta dabtaran oyqqiiddinne koppiyiyaakka denttichidi bantta wozanaa he odduwakko zaaridi uttidosona.

Issi bitanee pudde dullaa oyiqqidi ba hashiyaara maahiya calaa maayidinne a miyiyaara daro bitaneti pulaaliya oyikkidi yiyaageetanna miyiyan qassi issi bitane kambaa baqqiidi diyagee ubbay shiiqidi ogiyaara boosona.

Uuttaa aliya barkka issinniya pude diccaydda diyaronne i miyyiyan qassi ya baggaara ha baggaara mittayi mokki mokkidi uttaagee qassi sa"aykka iigaa heerayi bull"etti uttaagee beettes.

Yelaga macca na'iya bootta shuraabiya maayada, koppiyiya karettaa wottada, ba kushiyan qassi banddiraa A bolli xuufee boos yoos giyogee bootta meraara diyagaa oyqqada eqqaasu.

Meretettay lo"iddi heeray puulati uttaaganne a miyyiyan qassi mittay dugeera mikirinne ha bagga gaxxarakka qassi deree, ya bagga gaxxaara deree qassi uutta alaykka sa'aan mokkidi lo"i uttaage beettees.

Zammaana asay issisaappe issisaa baanaassi maaddiya motoriya lo"adanne giigada mee'etta uttidaara diyaronne I miyyiyan naa"ati qassi issoy kootiya zo'uwa maayaagaara uttidaageeta.

Issi odanchchay cenggurssa xoqqu oottiya ba sintta wottidi ya baggaan qassi issuwa essidi ba sinttan ba sinttan kompiiteriya wottidi haylanddiyaara haattakka wottira eqqiis.

Lo"iyaa godaaranne sitta meegaara keexettiiddi diyaa keettaa bolli meeganaassi mismaariya xishiiddi diya yelaga na"ay bica kootiya maayidi garsaara shamiziya bullaa maayidi eqqidaaga.

Yelaga attuma na'ay bica kootiya mayidi suriya karettaa gixxidi hariyan shonkkooraa caanidi appe bolla baggaara maataakka gujjidi issi buhee ayibay denddiyo heeraara biiddi Des.

Yelagati qiibaa aadhdhidi gasttanawu biiddi diya aawati yalaga macca naatinne hegaanne hegaa malatiya asati shiiqidi Issi keettaa Karen eqqidi issi na"ayi aybakko kushiya pude yaatidi bessiyogaa be'iiddi doosona.

Naa"u wolaitta keettatiddiyaageeta haakki haakkidinne etappe guyye baggaara wolqqaama deree diyaageekka beettees qassi maaliyan olla malay keettaappenne deriyaappekka dees hini bagga gaxaarakka kassi issi deree beettees.

Yelaga macca na'iya huuphiyaan baagan qalamiyaa tiyada duge yeddada naa"u kushiya saluwaa bessada doonaakka hanggada pude saluwa xeellada bape guyye baggaara hiniira qassi ajjooraa soossoy diyaaga bessayda de'aawus.

Issi qiiba na'ay keeshiyae bolli uttidi sinttaara keeshiyaa xuguntti daraaddaridi diyaagaanne appe guyye baggaara bootta sharan giigi uttida keettaykka beettees.

Kasaliya coocciya, kushiya me'issiyo magijanne mastaxabiya heganne hega malariyaabati shiiqodaageeta.

Maata merattan biida heezzu magalashoyi godaara haa duge duge yedettidinne a xeeran qashetti uttidaashin appe guyye baggayi qassi bootta magalashuwa haran maayi uttido keettaa.

Zamanna wodee ehiddo buqquratuppe issuwaa gididdage kaatta wottidi miyoo oyde beettes, oydekka qassi adil'e ciishsha malan tiyettida godaa xaphphon de'es.

Shuchchaa gelissidi asay hemettanaassi giidi iri bukkiyo wode ayban moorenna malanne asaa makiinaa aybaa oyqqenna mala giidi giigisso ogee diyaagaa beettiidi diyees.

Daro asati issippe issi keettan assi godan magalashoy geli uttoogan gelidi ubbai kushiyaa baggai baqqishin baggai guyye xeelli haasayiiddi baggay qassi ba mobayliyaa kessidi pootuwaa denttiyaageetuura ufaittiiddi doosona.

Dirssay direttidagaa giddon dorssaa maray wogga dorssay ubbay shiiqidi qashshettidagee baggay meray zo'o gidoogee baggay bootta gidoogee shiiqidagaa qachchi wottidogeti issippe diyaageta.

Issi yelaga lo'iya buuchchaa aybaa dichchidi uttida attuma na'aanne I qassi oyqqi uttido geeshsha xoossaa maxaafaa. A miyyiynkka qassi issi macca na'iya Sara a maxaafaa xeellaydda diyaro.

Heezzu yalagati issippe maaraara eqqidi naa"ati bantta sinttan qeeri naata essin issinniyaa qassi wolaytta bullukkuwaa maayada ba kushiyan dorssaa oyqqada eqqaasu.

Issi aawayinne issi aayiya naa'a tookkiddi guutta keette karen eqqidosonna

adde kuttay hini baggaara diccidaagee awu qoorey zo'o gidoogee marggaccay beettees appe qassi ha baggaara kuttiyaa ba marata happhada uttaasu

Sabanchchati issippe maraara issoy cenggurssa xoqqu oottiyaaga oykkin Boditte kataman kiyyida hawarate cherchiyan komperanssiyan issippe yeexxide diyaageeta.

hageeti naa"u duriyageetinne issi bitane paraa bolli uttidaagaappe appekka ya baggaarakka qassi hara bitanee paraa bolli biidi uttidi maaraara oyiddu paraa bolli uttida asati issoy issuwaara ufayittiiddinne kaa'iiddi doosona.

Ayeera aawaara bantta na'aa ufayssiiddinne kaassiiddi beettoosona.

wogga sayniyaara boyee ka'idaagee phalqqetti phalqqettidi yuuyiri wodhdhi uttiis appe qassi maaliyan bambbaree daaxettidaagee zo'oi lo''iyaagee shaatiyan tigetti uttiis

Issi ambbaan ogiyaan kattay bayzettiyoogenne oydee giigi uttaageenne mahaaliyaara ogiyaassi qassi lo"iyaa mittay pude pude diccidaagee beettees.

issi yelaga macca na'iya ba zokkuwaa haa guyye zarada ba huuphiya quxuuxxuriya dadissada ba qooriyan belecaa wottada sinttawu xeellada beettawusu.

Bayra koysha giya xuufiyanne bitanee wolaytta dungguzaa maayidi a shaashiya qacidaagee uttidaagaa.

sibikay mokkiidi diyaaga A miyyiyankka sharapi aybbi deenaaga harummidi diyoogee lo''idi uttidaagaa hagee qassi sibikkay daro harggiyassi meeguwassinne heganne hegaa malatiyaabassi maaddees.

Issi huuphiya meeselettiddo manaxxirriya woxxidda bitane bootta shurabbiya maayiddi karetta suriya gixxiddi issi shuchcha bolla uttiis.

Issi yelagay ba huuphiya panccaraarissidi pude essidinne baagaa hayttaa haakko zaaridi sinttaa qassi miyyiyakko zaaridi huuphiyankka baagan aybakko xaafissidi uttiis.

korinttiyaa eranchchati issippe naa''ay pude kiyidi korinttee moorettidaagaa giigissoosona eta miyyiyan qassi etassi koshshiyaabaa immiya naa''u naatikka eqqidosona ha baggaala qassi heezzati eqqidi qa eta oosuwaa xeelloosona

Wogga gedee diyaa oydee diyagaa miyyiyan qassi isiponjje A bolli gelido oydee uttanaassi A maaran maaran dees. Qassi appe guyye baggaara lo'iddi maaratti uttida goday keettaageekka beettees.

Naa"u naati issi attumaynne issi macciya wolaytta gidiyogaa bessiidi maayuwa maayidi eqqiddossona.

Dumma dumma qulpee gaaniya giddo gelidi a dooyiyagee a giddon diyagee suuqiyan maaraara issippe kaqetidi bayizettanwu giigi uttiis.

Shil"aa giyoogee oyidee gididi wolayittan asay uttanaassi maaddiya wolayitta asay bawu medhdhidoogee naa"ay maaraara diyagaanne I qassi sa'an uttaagaa.

Buuchchaa dichchida koffiyyaa guyye zaaridi wottidanne kushiyan saatiya wottida yelagay issi na'aa utissidi A huuphiya qanxxiiddi A loyttiiddi diishin.

issi huuphiyaa daddissariiranne naa''u huuphiyaa daddissa beenariira qassi issiniyaa dumma Wolaytta bullukuwaa giddenaaaga maayariranne naa''ati bullukuwaa maayi uttidoosona wolayttaaga yaattidi beettoosona.

Tohossa Toophiyaa dalgga manttiya Wolaytta moottan Daamotta gaale allaana huuphe aysso xifaate keetta giya wogga erissiyaagassi miyyiyaara qassi issi banddiray Tohossa Toophiyagenne ha baggaa gaxxaara qassi mule Toophiyaa banddiray diyaage beettees.

Daro booratti maarara boottay, zo'oynne bullaay maarara dirssa bolla qashshetti uttidosonna.

Issi attuma nay toophiya banddira oyqqidaaganne naa"u macca naati miicciiddi diyaageeta.

Habashsha giyo biiray burccukuwa dumma tiggetidimne ha baggaara qassi ba xaraamussiyara qumu'ttidi lo"i uttidaage appe guyye baggay booxxi uttido iqqa bolli utti uttiis.

Olaa olettanaassi kiyida bitanee gonddalliya oyiqqidinne tooraa oyiqqidi uttidaagaa.

Beni hagaadan giigibeenna wode wolaytta katamaa bessiyanne ogee giigiiddi diyagaa bollaara hemettaydda diya kaamiya qeeranniya biyaronne ya baggaara qassi toophiya banddirayi diyagee beettes.

Motoriya uttiyosayi bootta gididoora goomaa kessiichchidi iigaa giugissanawu giigissiya na'ayi efin hankkoyi qassi zo'o kootiya maayaagee o oyqqi oyqqidi xeelles.

shaafa karen shuchchay diyagaaranne a miyiyan mokki uttida maata malatiaya malaara de'iya lo'iya mittattikka mokki uttaageeti beettoosona. qassi giddoora haattay biyageekka beettes.

Issi qiiba na'iya karetta shurabbiya maayadda juussiya uyayiddenne aybbakko pude xeellayidde de'awussu.

Yelagatti issippe shiiqidi duridi ufayttid ka'id de'yagettanne ettappe ya baggara daro dunkanne maarara eqidagi boottay diyagga qassi sa'ankka maattay mokidagge iitta lo"es.

Issi heeran de"iya metuwa birshshanaassi giidi shiiqida asati dawutaraa bantta sinttan wottidi xaafiiddinne issippe zorettiiddi diyageeta qassi etappe ya baggaara issi bitanee zo'o shuraabiya maayidi eqqis.

Tuumoy, shunkkurite, bambbariya kaare qawu"e, bambbariya qaaree teeraage heganne hega malatiyaabati bambbare melidaagaara ubbay zal"iyooge giyan diyaaga.

Zammaana mattaa eessaa saaxiniya.

Mattaa eessayi issi mabukkiya silxxi gi kumidi issi mabukkiya qassi baggan diyagaa a miyyiyan uttida mishiriya a bayzziyaro. Qassi appe sintta baggaara sharaara aybakko giigi uttidaagee beettes.

Oyddu asati maarara eqqidi issoy ba kushshiyaan wanccaa pude zaaridi zoonidoogaa bessishininne appe ya baggaara karetta ambbaasaderiyaa naa"ati maayidosona. ha baggagee qassi bootta ambbaasaderiyaa maayiis. wanccaa oyqqaagee qassi bulla suriyaa gixxiis.

Daro yelagati issippe eqqidaageetu garssan baggay pulaaliya punnes baggay gonddalliya oyiqqis, issi bitqnee ubba ciraa oyiqidi bullatti ekkiya karexxanawu biida ayibakkonne ba hashiyan maayidi uttis. Hinkko baggaara qa a miyyiyan issoy gosiyaara parsuwa uyyes. Hegeeti ubbayikka wolayitta.

issi malaatay maariyan diyaagaanne ya baggaaranne ha baggaara asa malatiyaagee merettidaagee makisiyaa wotti uttaagaanne duge baggaara qassi xuufee wolaytta zallana payyatettaa tamaarissuwaa giyaagaa

Karetta shuraabiya, karetta suriyanne kootiya dumma dumma malkkee diyo dungguzaa wolayttaagaa maayida na'iyo.

errissoy awudekka sinttaara issibay yiidi de'iishin heebay gakkenan diishin a koyroottidi asay erana mala oottiyoobaa. Hagan misiliyaan nu be'iyoogee wollaytta wogaab baalaa gifaataa yooyoo giyoogaa. Eta he sohuwaa xeessettida yettanchatanne aybatta beessees.

lo'idi diccidi uttida uuttaa alayinne qassi a miyyiyan mokki uttida haaxaykka shonkooroy issi wolayitta keettaappe guyye baggaaraa diyagee lo'es.

Samunayissoy issuwaa bolli uttidagaa. hagee samunay issoy issuwaa bolli uttidagee zal"anchchiyaa bawu giyawu zal"anawu kessada giigissoogaa gidiyoogadan erettees.

heezzu salo mera magalashoy maaraara kaqettaagaanne appe guyye baggay qassi bootta magalashuwan kaqettidaagee godan beettees. qassikka pudeera assi shakkoykka lo77idi giigaageenne poo7oy aybay giigidaagee ubbabay lo77i uttaagaa.

Issi na7iya baagaa zokko baggaa haa nuukko zaarara qassi ba huuphiyaa geella dadetaa dadissada akka shiishshada xaatada qachchada baagaa nuna haa zaarada bessawusu.

Xoossa qaala siyyanaw shiiqida asanne etassi qaala hagazzidi diyaa hagazzanchcha.

issi godaree ba haittaa pude essidi siiriyaanne aifiyaa baagaa sinttaa kamuleera haakko zaaridi qassi ikka caccarai eqqiis .apekkaya baggai qassi adil77e ciishsha malaara kumi uttiis.

Dembban miizzati issippe birshshetti yedettidi hemettiiddi diyaageta. Etappe ya baggarakka dumma dumma kattay gadiyan mokki uttaave beettees. Issi issi miizzati qassi boottanne karetta , haray qassi zo'onne boottaa hegaanne hega malatidi de'oosona.

Piizaa giyo Kattayi Karen chaynati miyogee a bolli phuuphullee aybayi wodhdhidoogee lo"idi giigidi lo'iya iqan uttidaagee beettiidi diyagaa a miyyiyan qassi haattayi haylanddiyara silkkeekka karettayi ya baggaara de'es.

daro yelagati issippe sa7an uttidi eta sinttan qassi baggai zin77in qa guyyeera kaqa baggai eqqidosona hegaappe qassi ya baggaara mangguwaa mittaikka beettees guyye baggaara kaqassi keettaikka dees

Ha bootta iqaara diyagee asay ba sinttaa galbaa carkkoy aybay shoccenaadan giidi tiyettidi kiyanaassi maadiya avokaadoosiyaappe oosettidaagaa

Toophphiyaa orttoodokise woossaa keettaa asati issippe shiiqidi potuwaa denddiyaagetanne eta miyiyaan ya baggaara toophphiyaa banddiraa maayidi eqqida na'aa. ha baggaara eqqagee qassi eta pootuwaa denttees.

Yelaga na'ay bootta shuraabiyaa maayidi qassi woraqataa ba kushiyaan oyqqidi komppiiteriyaa ba sinttan essidi han qassi caddiyoogaa aagaa wottidi ani oottiidi diyaagaa.

Oyddu asati maarara eqqiddaagetanne etappe guye baggaara diyaa yelagati qassi bootta shuraabiyaa bolli zo'o masqalee diyoogaa maayi uttidosona. etappe qassi ya baggayikka maatay aybay mokkaagee beettiidi de'ees.

maccaa naati issippe irzzizzuwa medhdhidi giigidi uttidaageetuppe guyye baggaara ziiriyan qoomettida attuma naati yexxiidi diyaageeta etappe guyye baggara qassi banddiray dumma dumma eqqi uttiis.

bolaara saluwa meraa malattiya maayuwa maayidanne garsaara qassi maata meraa maayida wodala na'ay eqqidi uttiis. appekka guyeera keehi pulatidda wofga keetati beetoosona. asaykka ogiyaara hemetiidi de'ees.

Karetta lo"iyaa lo'idi shaayettidanne lo'idi penttisettida kinnittoy lo'iyaa burccukiyoo kumidi oydiyaa bolli uttidagaa.

naa"u asati issippe oidiyan uttidi dumma dumma lo"iya kattaa midinne boottaa qassi banttawu maayidi doosona. qassi eta piyaa baggaara daro naati miyaageekka beette.

Issi yelaga na'ay mahaaliyaan eqqidi naa"u baappe qiibaa gastti ekkiyaa cimata qoommidinne eta gidduwaan eqqidi hinkkoti qassi naa"ay appe ya bagga gaxxaaranne ha bagga gaxaara gonddaliyaa oyqqi uttidaagaa.

Maaraara ogiyaa doonan diya keettay issoy boottanne zo"o qalamiyaa tiyettidaagaanne A miyiyaara kareera biyaa issi na"aanne hini baggaara qassi maayoy caammay kaqetti uttido suuqiyaa.

Daro asay adl'ee ciishsha shurabbiya maayiddi ettappe guye bagan yoo yoo gifaata giya xuufiya matan eqqidosonna.

"Nu ogee gujuwaa nu wurssettay badhdhannaa" giyaa xuufiya beessiyaanne "wolaytta badhdhannaa parttiyaa" giyaagaa bessiyaa xuufiyaappe bolla baggaara A malaatay diyaagaa.

lo'ada mokkada uttida harumettidanne haataa aybbaa ushidoora hana xibissiya giyo mittiya beetiyaaronne ippe ya bagaara shukaare badallay aybay ubbay mokkidi lo'i uttidaagaa.

Issi lo'iyaa caammiyaa i bolli de'iyoora eraaydeekka de'iyoora qassi wolaytta wogaabaa gidida dunguzay ya bagga gaxaranne sinttanne diyoora bootta maseree gelidooro issi na'ay issini xalliyoo kushiyaan oyqqidi bessiidi dees.

Qorqqoruwan diretti uttida keettai zammaanai diyaagee beettees qassi a sinttaara haree kahaa yiiddidees hagee hareeyyoogee qassi ogiya.

naa77u yelagati zerettaa masttaaxebiyaara oyqqidi issoy biica kootiyaa maayidi qassi suriyaakka gixxidaagee zeriyoode hankkoykkaa hara baggaara zeriiddi shooqan doosona.

Issi lo"iyaa heeran maatay mittay mokkidagee lo"idi uttidaagan zammaana keettay bootta meraa tiyettidagenne aassi qorqoroy qassi zo'o meray tiyettoogee beettees.

Qeeseti issoy dullaa oyqqidi adil77ee ciishsha mera maayuwaa maayidi qophiyaakka karetta wottaagaaranne appe guyyeera qassi issoy salo mera qophiyaa wottaagaara haa simmidi yoosona.

giddo ambbaa qaalii hiwoote woosa keettan imettana de'iya galaatiya giya huuphe yohuwan gigida luxettaa a tamaarissanawu diya haggaazanchchaanne aara issippe yiya sabanchchaa asirata

karetta haressi zokkuwan masunttay kiyiidaaga issi eranchcha dottoree yiidi I godaa o doonaara oyttidi I masuntta meeccidi diishin denttiis.

Wolaytta layttaa laamiyaa gifaataa baalawu hashshu saro gattees giyaa xuufee wolayttattuwaan bollaaranne garssaara qassi amaarattuwaan xaafettagaa sinttan durssanchatinne yettachchati issippe duriyaagetanne yexxiyaageta.

Issi yelaga na'ay bootta shuraabiyaa maayidi a bollankka adil"e meray de'iyoogaa mayidi na'eessi doonaakko shiishshidi cengurssaa xoqqu oottiyaagaa i donaa heeran wottidi des. hegaappe guye baggaara qassi daro asay ziiriyaa des.

Qosixxay gaden mokkidaagaa bul"idoogee narkki narkkiyaagaa a matankka qassi sharapinne deennagaa harummidi giigissidi uttidoogee lo"iyaagaa maata mera malatidi awu qassi gom"ee booxxi ekkees.

Mokkorinniya sharaa kunttidooga hagaa mokkorinniya darobawu ustta gididdi maadiya darobawu maanawu maadiyaaga.

Loytti uttidda goshshaa bollan mokki uttidaage hagee timatimmiya gidiyoogadan ereetees.

Toophphiyaa ha saatiyaan kaalettiidi de'iyaa dottoriyaa ahimeda aabi lo"iyaa maata meray de'iyoo heeran eqqidagee beettees. ikka qassi bulla kootiyaa maayidi uttiis.

Issi yelaga macca na"iyaa karetta suriyaa karetta koottiyaanne garssaara bootta shuraabiya maayidaara maata mera banddiraa mittan gedissada oyqqada miiccaydda de"awusu.

deriya bolli away guuraara kiyiddi diyagaanne saluwa bolli shaaray diyaga.

ISsi caccara boottayinne karettayinne de'iyo miizziyanne woddoroy kacciyan geliddo miizziya issippe maattaa moosonna.

Zamaana lo'iya hanotan keexettidda uttidda keettanne a matan lo'iya mittay mokkaga. Haakkiddi derekka beetees.

issi lo'iya geela'o na'iya ba huuphiya duge yeddada karetta suriya gixxada urqa sa'an babddiraa oyqqidaaranne ippe ya bagaara qassi heezzu naati issippe haa yiyaageeta

Wogga mittiyaa issiniya pude diccada diyari bolli marai marai yelidaagee lo"idi heeraanne puulayidi qassi kuwaakka medhdhidi uttiis. appe ha baggaara kaqa hara hara mittaykka mokki uttiis.

ashshoy, shunkkurtee, qaare anccettiidaage issi lo''iya hiila miishshe bollan woxxin I garsseera tamaa oyqqaaraganne iira maanassi miyyiyaan wottido buddeenay ashshoy qa ka''aage aybbay saynniyaara giigi uttaagee beettees.

Maxafa kaattan maxafay dooretti uttidagappe naati ekkiddi nabaabbiddi de'osonna.

Issi yelaga attuma na'ay zarphphiyaa miyiyaan eqqidi garssaara biyaa haattakko xeelliyoogaa aggidi haa nuukko simmi xeelliidi ufayttiidi naa"u kushiyaa yaatidi dentti uttiis.

yiggiyo iqai salomeray asi garssay tiyetoogee issi xarapheezzaa bolli uttiis amiyiyaarakka qassi naa''u ichchashu litire jarkkiyaara komu uttida zaitieddees

Attuma na"ay banddiraa pude kessidi he banddiraa bollankka "daamoota" giyaa xuufee de"iyoogaa bessiiddi baayyo bica shuraabiyaanne karetta suriyaa gixxidi eqqis. Appe guyye baggaarakka issoy bica shuraabiyaa maayidi hemettiiddi de'ees.

wolaytta banddirai zo'oy adil''e ciishsha maraynne karettay dugeera diyoogeenne coo wolaytta giya tuufee miyiyan diyoode gaammoy qassi hemettii didiyaagee amiyyiyaara beettees

luxidi bantta luxettaa wurssida daro luxanchchati issippe wurssettan ufayttiiddi bantta maayuwaa ufayssaagaa maayidi qophiyaakka wottidi haa xeelliiddi denddidosona.

Yelaga issi maccaaranne hankko daro attumaageeti baggay dullaa oyqqidi baaggay tooraa oyqqidi koppiyaa wottidaageeti issoy qassi pulaaliyaa punniyaagaara eqqidosona.

Lo"idi giigi uttida ogee beettees appe qassi ha baggaara dirssan diretti uttidaageekka beettees dirssaa peya baggaara hogga mittai lo"idi diccidi narkkinarkkees.

Issi ogiyaappe ya baggaara beettiyaa lo'iyaa keettay a bolli hereegayikka gelidogee asi pude baggay zo'o meran tiyettidoogee beettees. ha baggaara qassi sa'an a kiyiyoosay lo'idi uttidi merettaageekka beettees.

adil'e ciishsha mala shuraabiya qassi zokkuwan tammanne usuppun quxure diyogaa maayida na'ayinne a miyyiyara qassi maata milatanaani ekkiyaga maayida na'ay hegaadan ziiriyan eqqiisonashin miyyiyaara qassi issoy hara xuufiya oyiqqidi yiiddi des.

Lo"idi teeridi ka'ida muuzziyaa maarara qorogaa hagee bayzzanaassi giigissi wottidoogaa gidiyogadan oonne xeellidinne a be'idi erigiyoogaa.

hezzu asati eqqidaageeta naa'u attumaageetinne issi macaageeti wolaytta wogaa maayuwa maayidi dungguzaara diyaagaa borssaakka wolaytta wogaa bessiyaagaa koppoyiyaakka qophiyaara diyaagaa wolaytta wogaa maayuwaa maayidi eqqidaageeta.

Issi yelaga attuma na"ay karetta caammaa wottidi zo"o suriyaa A miyiyaara boottay duge duge yiidaagaa gixxidi ba kushiyaa issuwaa haa zaaridi qassi kushiyankka sagaayyuwaa issuwan gelissidi guyye baggaara de'iya birataa bessiiddi eqqis.

Qammaan korinttee poo"idi de'iyaaganne appe ya baggaara de'iyaa mittayikka beettees. qassi he mittaa giddon uttida karetta maayuwaa maayida naa"u naati beettoosona. eta heeray muleerakka maata mala gididi lo"i uttiis.

Xalotiya giyo mittay mokkaagaa qassi a miyyiyan de7iya biittankka sharafay aybbay mokkibeennaagee i harummettoogaadan erettees. qassi ikka adil77e ciishsha mala ciishshaa bawukka ciiyi uttiis.

Usuppun magarajay maaliyan qashettidi duge duge yedetridagan keettay sure lo'idi keexettidagan kaqetti uttidaganne a sinttan puulattidi giigida oydiyan ciishshay aybay uttage beettees.

Oyddu yelagati duriidi bantta kushiyaa pude bessidi shaashshiyaa qaccidi shuraabiyaa maayennan suriyaakka dungguzaa gixxidi issippe de'iyaageta.

Wolaytta soodo yunbbursstiya geliyo sohuwa cora asatti geliya asatta koyiyyagettinne ogenen mittay beetees.

issi woosa keettaa sabanchchati issippe eqqidi ubbay baggati zo'uwaanne boottaa baggati salo meraanne boottaa maayidi ufayttiiddi haggaazanaashin koyre gidiyoogaa banttana bessoosona.